Ndau dzeshe dzinodetserwa antu anenge eirwara nendau dzeshe dzinozemenwa nekuvhenekwa antu anenge ane mi kawanda yemadzisonyenzee dzofanire kunge dziri nda dzine michini yakanaka maningi michini ichiri kushanda mazuwa ano.

Ndau dzekurapa antu dzinofana kunge dziri ndau dzine pato dzinosvike pandau idzona. Izvi zvinobetsere kuti michovha nemovha dzeshe dzinotwara antu anenge eirwara amweni akona anenge asingakoni kuhamba, dzinondosvika padhuze nezvibhedhlera izvona.

Antu eshe akafunda, neantu eshe akaenda kuzvikora zvefundo yepadera-dera, ngeanozofundisa amweni ngezveutano, anofanira kufundisa antu eshe emumiganga ngekuda kwekunaka kweutano. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe agare anemwiri dzisikapandi.

Antu eshe ane hunyanzvi hwezvekugadzirwa nekushanda kwemitombo yechindau anofanira kuita ku eibhuyira ana mazvikokota neantu eshe anogadzira mitombo kukosha kwayo pamweni ana mazvikokota anodetsera kugadzira mitombo yakona.

Kufundiswa ngekuda kwemitimbo yekaretu, kunodetsera maningi, ngekuti mitombo yekaretu ,inorape mwiiri ikapedza kurape mwiiri wakhona inodziirirazve mwiiri wakhona kuti usabatwa ngemikhuhlani .

Aisa eshe neantu asharukwa esheanoziya zvekunaka kwemutombo, anofana kufundisa ana adoko kushandiswa kwemitombo, izvi zvinodetsera kuti antu asagare ane mikhuhlane mukati memwiri dzawo. Zvinodetserahe kuti zvibhedhlera nanamazvikokota eshe anenge eida kushandisa mitombo anondoenda kobvunza.